Ekanju eine na ekooti aha mutwe n'ahansi hariho enkaito , aha rubaju rwayo hariho gomesi.

Omuntu ashutami aha mwanya nana ebibumba hariho ebibumba bingi kandi ebiri rwagati aha nyanja.

Abantu bari omu kishaayi nibazaana omupiira hamwe batyo barikwirukanga buri omwe aha mugyenzi we kukwata omupiira.

kabuyonjo ey'ekiti eshakirwe eibaati, etairwe obudoongo omu rubaju kandi eineho akakyeeka akakukora nka orwingi aha rwagati y'orutookye.

Emotooka ziri aha ruguuto nizitambura hariho nana amanju agari aha rubaju rw'oruguuto.

Amamotooka gari omu mwanya gumwe nigatambura aha ruguuto agandi gemereire omu rubaju nana abantu baingi abarimu biine ebibakukora.

Ekyo ekibumba ekyabumbirwe ekiri omu mwanya aha bakitaire kikworeka obu eihanga ryatunga okwetegyeka.

Abantu hariho omukazi oshutami aha mbaraza aine abaana babiri omwe ajwire busha ondiijo eyemereire ondiijo ayinami ari nk'orikukondora

Abaana bashatu bashutami aha baraza y'enju omwe arambire biine ebibataireho amaisho gaabo.

Enjoki eteekami ahari kimwe aha bimuri ebiri omu mwanya gumwe neronda omweyangye.

Omushaho akwatsire empitirizo y'ekikatu omungaro ajwaire na gilavuzi nateera ondiijo ekikatu ekyahamukono

Ebimotoka harimu ekidayana hamwe nana ekindi ekikushara oruguuto bibayo nibitereza orukuuto.